Oyddu asati doosona eetta sinthen warqatey dees lawutoppey dees guye baggara qasseka daro uttida miishay beettes

Daro asati gede simmidinne uttida eta sinthen qasseka eqqidi haa simmida asati dees issoy be kushen koppiya woththidinne kusha piddisiti beette.

Issi dalga bessani daro asati dooso naa eetappe gete baggara keeththe beettees koronte mithay eqqides maatay bettees guutha aadhdhide adhdhidi shuchchayde

Daro yarkaneti dooso naa cibbati dooso naa sigajjati bettooso naa gedera qasseka asati dooso naa melidi guth zin7ida mithati doosona.

issi dalka ogey dees gede baggara qasseka kaamelay dees ha baggara nam7u mithati doosona gedera qasseka daydi uttides

Adussa oge beettes haa simmida asati doosona qassika kishaa gaathani ciishshay nam7uga giddon dees heyssa matan qassika issi inddiya dawus.

Daro mithati doosonaa qasseka biratati beettoosonaa keeththatikka beettoosonaa salo bollan diza shaaray beettees ha bagga maatay

Issi wolqama keeththa gaaththani daro asati uttida dunguza afila may7da karetha oydey bettees gede bagqara qasseka sinthan booththa darphes

gede gelisiza adusse ogey dees daro asati gaaththani keshsha gaaththan betosona karee baggara qasseka shuchchay aadhdhaadhdhidi zin7iday beettees

uttida daro asati dooso naa eqqida nam7u asati dooso naa biraha xeellishe dooso naa qasseka issiney kushen hi qalbatey aadhdhi didees

daro asati issi keeththa gaaththan gelidinne ba kushe sinthe meccidinne dohosona etaf sinthe mashshay dees apileynne haaththey muuzey beettees.

ro asati uttidi ba kusha micizayssati doosona zin7isi wothidayssatikka idimmidayssi qasseka gide baggara mithay dees

daro asati ha simmidinne uttidi doosona eeta sinthen haylande kumidi uttida haaththey dees qasseka gede baggara bollara xompiza poo7oyi

issi attumay beettees, iza kusheni maygarafoone dees, qasseka dawtare garse bagara dees, silke beettees geede bakara qasseka woxaretida sharayte betes.

daro asati ha simmidinne uttida eta sinthen qasseka maatay dees guye baggara daro keeththa wulatinne mith eqqidayssati beettosona

Daro asati ha simmidinne uttidi xeellosuna issota kushen borsaydees sinthen qasseka sinen tukkeydees guye baggara qasseka uttidi xeello

daro asati doosonaa qoodheni dungusa may7o mayda gede baggara qasseka booththa may7o mayda hissati dooso naa e asata sinthen qasseka ciishshati utti

Macati uttidosona issi keeththa gaaththan dunguza qace qaccida qoodhenka qacida booththa oyteydees ha baggara adussa ogete.

Issi atumay dees. ha baggara maatay beetees. sinthera qasse daro keeththe keexetidayssati doosona. wula gelidayssati beetosona pudera miththay betees.

heedzdzu asati doosona, nam7u asata yandilay dees, qasseka issi macessi deenna ,ha baggara mithi beettes getera daro keeththey dees.

Issi gita geleshiya dawus izi bolla galeshnaiya eqqadadawus gedera daro mithati beettosona bollara qasseka cil7idhi zin7ida ayfayfetido

aayeti ha simmidi doosona miicishe hesappe guye baggan qasseka daro asati uttida maatay beettees gede baggara qasseka dooreti melida mithati beettosona

Daro asati ha simmidinne doosona eetappe he baggara gita aafoy dees puderanne dugera heeththu shun shaaketidi cattiza mithidees qasseka sosoroy gokkishe beettes.

Daro wuray dees bollara qasseka aduse mithi dees salo bolla shaaray beettees qasseka duge baggara bonco anka mitha boncoti shiiqidi uttida.

maata keeththey dees cuway cuwees guye baggara qasseka mithatinne uuthati beettosona garsen buro dicciza moogoti doosona

Wolqama keethay dees keetha garssan qasseka daro mayotinne asati doosona utttida oydeti beettooosona qas ha baggara tophiya benddiray eqqidi dees.

Nam'u asati doosonaa macanne attuma eeta gaaththan qasseka nam'u nayti dooso naa wombora bolla keidinne bollan uttida garsen qase es tohon sa'ayedhdhe

eqqidi diza shuchchati dooso naa zin7idi diza shuchchati dooso naa geden qas maatatinne mithati dooso naa qasseka melidayssatikkabeetos

Issi wolqama keeththa gaaththanin kushe hiillan oosettida safetedi dooso naa qasse kambaloti dooso naa zo'o qalamenti yettidayssati beettosona

Daro maccati dosona. macata malatiza atuma eeta gaatan dosona. gede bagara miththay beetees. pudera qassekka maatay beethees. ha bagara away betes.

Caacetiza ashoy bashen bettes gede bakkara qasseka garsa mithati beettosona aadhdhe haadhdhi diza qasseka asha gaathan barbarei.

Issi atumaynne issi macciya dawus kushen nam'atas worqqe dees. qassekka hiila mayo mayida hini bagara saaxie dees. uttiza oyde betees.

issi attumay dees hupheni dunguza qoope yidees qoodheni qasseka afila malatizadees sinthen qasseka daro maygirafoonetinne xambaroy beettes

issi gita keeththa gaaththani safedeti dooso naa he safedetan qasseka ciishati dooso naa zo7oy beettees booxxidayssi qasseka beettees maatay garsindi

Daro asati doosona he asata gaaththan qassekka issi aawassi asay toho yerishe dees. qass aaway baqana nkka oyqqidi yerees. guye bagara miththay beetees.

Nayti uttidosona shaasshay sinthen dees qasse tukkesiney dees guye bakkara maatay dees mithay beettees tophiya bandiray beettees.

Aayetinne aawati nayti issi so shiiqidi guufe woykko kallo oykkidinne beettoosona guye baggara maata keethey beetees shuchay beettees.

Bolqama zumay dees zuma bollan qasse ka yuguuley dees garse baggani daro mithati doosona maatati beettosona.

issi aplikeeshiney dees hessa sunthasay qasseka nababishin waattis a geetettes koyro fidaley debulu nam7an zoy7echi hedzanthoy a

pollan amarathora xaafettida xoufe dees garseni tophiya bandiray deese zo7o qalamey dees qasseka galal7oydees cil oy dees

Issi macciay dawus bolla baggara qasseka itiyo gizay dees garsse bggara xaafettiday dees gede baggara qasseka salo medhora xeefetti uttiday de.

Aduse zaraka ettida woykko aduqida shubotikko dooso naa koronte mithati eqqidosona zin7idi diza marcoti beettooso naa

Adussa koronte marco eqqidees kamelay dees ha baggara qasseka daro asati doosona maatay dees mithaynne shuchchay

maburaate shuboy woykko koronte shuboy zaraga'ettidi deese gede baggara qasseka daro mithati doosona ha baggara goyettida biittay beettes

issi attumay eqqidees iza qoodhen masqaley dees huphen koppiyay dees gide baggara qasseka keeththey dees

Daro zin7ida konthe mithati doosona bollara qassika issipe gakettidinne aduqqida shuboti doosona garssera qassika ogee beettes.

Haaththa yuushoy keexxettidinne keshettidi beettees wolqama haaththay dees ha baggan qasseka go'ettida biittaynne mithay issife dees.

issi son uttida oyddu asati dooso naa ha baggara qasseka akafa kushen nam7a ekkida attumay dees pude baggara qasseka shiiqi didiza buuray issi bolla dees

silkey dees qasseka bollara elektroonikis kifiya giza amarathora xaafettida zo7o xuufey dees karse baggara qasseka bican xaafettidinne dees goykko galal7on

Issi attumay eqqidinne be kushen bira oykkidi dees ha baggara qasseka heedzdzu pototi beettoosona puderanne dugera amarathora xaafettida xuufeti doosona.

Salo medhio qalamey dees iza bollara qommo maqase masatizay beettees garssera amarathora daashin bankke gidi xaafettides qasseka inggilzethora hessa mela daashin bankke gides.

Nam7u asati doosona zokko issa issaa zarssidi qas issi hphe dichadus attunay dichides keshen silkkey beetees.

Daro asati eqqida eetappe sinthe baggan qasseka kathaynne haylandeni haathay dees zaytey dees maatay beetees guye baggara qasseka mithay beete.

amarathoranne ingilizeethora xaafettida xuufey dees zo7o bolla xaafettiday dees galal7o bolla xaafettiday dees qasseka salo medho bolla xaafettiday dees

gita keeththe garsani asati doosona ha baggani issi maciyanne issi attumay dees attuma sinthen tukkey sinera dees gede baggara qas uttida asati dooso

Heezzu asati doosonaa. Dugera pudera qasse namu doosonaa. Sharay etappe ha baggan miceti dees. Gedera qasseka kameliya dawus. Issi indiya miicawusu.

daro asati ha simmidinne xeelloso naa eetappe sinthe baggay kuwa guye baggan qasseka eqqida daro asati dooso naa dubuge baggan qasseka asa misile hibeette

Asati doosona gede baggara qasseka koronte shuboy dees haaththe ehiza tubboykkida mithay dees guyera qasseka keeththay.

daro asati uttida eetappe issa kushen warqati dees ha simmidinne xeellees daro uttiza womborati zo7o qalamentietididoos

Haro haaththay ha simmidi dees asati gaaththan hamettidinne doosona puderanne dugera cimmida keeththey beettees.

issi gita keeththa gaaththani uttida macatinne attumati doosona zo7o oydey dees guye baggara asi doonnayssi qasse ka kudera

Heedzdzu koronthe eexxidi adaga gathishin toyssiza asati doosona eetappe ha baggara kaamelay dees gede baggara qassikka keethay dees salo bolla shaaray beettes.

Daro asati doosona eeta sinthen maatay dees ha baggan qassikka haathey dees eeta bollan qassi gita keethay beettes qassikka qalametikka doosona.

Attumanne macca poliseti beettoosona shucha ogen eqqidosona eetappe qassika guye baggara ba maaran maaran eqqida miththati doosona issi adussa keetha efiza ogey dees.

issi keeththa gaaththani heera ha simmida asatinne hara gedi simmidi zo'o mayo mayida asati issi bolla uttidi kathh mizays betese duge baggara qasseka birata kishaydi

Daro pooliseti dooso na eetappe sinthe baggara qasseka issi addey dees guye baggara daro melidanne qay diza mithati dooso

Daro asati dooso naa etappe qasseka giddoni nam7ati kushen warqate dees eeti yedhidayssi shuchchan gidida ogen yedhida gide baggara qas keeththaytee.

asati pude simmidinne doosona eetappe gede baggara qasseka mithay beettees wolqama keeththey dees ogey dees

Ha simmidi dizaa asati dooso na eetappe gide baggara qasseka biratay deese puderanne dugera qasseka eqqida mithati doosona

daro asati ha simmidinne dooso naa eetappe qasseka gede baggan oydeti dooso na booththati eeti eqqidoso naa eetappe gede bagganqa keeththayte

adusse olla gididay heeranne haara simmintoranne shuchchan oosettidi dees gede baggara keeththay beettees maatay dees aadhdhi adhdhi dicci da mithati dooson

issi adusse lo7iza ogey dees puderanne dugera daro uttiza oydeti dohosona gede baggara qasseka keeththay dees bollada ampoley xompe

oyddu asati haa simidiyoosona hankoyssati gedeboosona puddera maatay dees aadhdhe aadhdhi qasseka keesettiza adussa keeththati beettoosona

adusse maatati dooso na gede baggan qasseka keeththay dees ha baggan qasseka maata gaaththan aadhdhe aadhdhi eqqida biratati beettosona

Issi wolqama keeththay beettees keeththa garsin qasseka daro mithati beettosona ha baggara qasseka shuchchay beettees pude salo bollan shaaray dees.

gita keeththay beettees pudderanne dugera cil7o mithati beettosona gede salo bollan qasseka shaaray beettees ha baggara qasseka ogey dees

Daro asat ha simidine be kobortane sure athid ha xelishe dosona, etappe guye bagara qasekaacati dosona.

daro asati top7hiya bandira oykkidinne beettosona keeththay gede bakara be yuushon yuushon eqqidi dees sinsera asatas ogey beettees

adussa keeththay beettees ha baggan kaxan issi attumay dees wulay dugera dees he baggara qasseka maata keeththay beettees diccita mithati dooson

nam7u gita keeththeti beettosona giddon qasseka ogeti dohosona ciishati ciish doosona mithati qasseka duqidi beettoos

Daro asati doosona etappe habaggara qasseka simintora oosettiza bolokkote dees gede baggara qasseka keexettida keeththay beette.

issi keeththay dees he keeththa bolla qasseka daro qalameti doosona giddora efiza ogeti doosona biratati qasseka eqqidi eqqidi betosona

issi wolqama keeththa gaaththani asati beettoso na issi maciya karetha koote maydara dawus attumati dunguza may7dayssati do7oso na

heedzdzu aayetinne issi naay dees guye baggara qasseka keeththey dees eetappe sinthe baggara qasseka biratay eqqidi dees

issi attumazi ha simmidi jeke simiicishe dees gede baggara qasseka keeththa bollan woduroy qasheti dees iza qoodhen qasseka massarayde

Issi indiya ha simmada xeellawus kushen iskirtoy dees hadirsa kushen qasseka saatey dees hupheni qace qaccaduse qiipe gederahara karetha oydey dees.

macatinne attumati doosona ha simmidi issoti dunguza koote mayida qoodhen qasseka gabare danciday mayidassatikka doosona gede baggara mitha cil7oy beets

amarathora xaafettida xuufey dees qasseka bootha warqateni wozna qixxe simmidees kushey misiley beettees

issi gita keeththa gaaththani daro attumati doosona issi issota qodhen dunguzay dees ha baggan qasseka oydey dees karetha mayo maydayssati beeta

Asat utidaysati dosona, eta gathan paranjay Eqid betes, wolqama kethay Des, utiza oydet betosona.

Issi paranja adezi ha simmidi miiccishe ba kusheni narfe oykkidi dees gede baggara qassikka issi doktere gawume mayidi dees sinthen haathey beettes.

issife shiiqidi diza daro attuma asatinne macati keeththa gaaththan doosona puderanne dugera diza botha qalamerati yettida girkitayi

Oyddu asati ha simmidi doosona eeta kushen warqatey dees gede baggara qasseka garsira boothay dees issi atto maa aypen mananxireyde

Issi bajajey ha simmidinne oogen dees qasseka gedde baggara daro keeththati beettoosona miththati beettosona ha baggara kuway dees

nam'u maraqetidi dizaa asati bollara eqqida mitha bollan garsera qasseka warqate oykkidayssati beettosonaa shuchchan keshettida keshay beette

keeththay beettees garse baggara qasseka dunguza qalamera tiyettiday beettees bolla baggara qasseka tophiya bandiraynne gedera qasseka dugiha bandiray beete

oyddu attumatinne issi macati issi biittan eqqidi doosona etappe guye baggara cil7iza maatay bettees muuzey go7ettida biittaynne mithay dees

Aduse ollay betes, xanxazan mithatinneatati dosona,kethati betosona , shuchati adhi adhidi qaseka dosona.

issi tophiya ayssiza kawoy abi aymedey beettees ha baggara qasseka tophiya kartay beettees qasseka afirka kartaykka dees

Kaame gaathan issi asi haa simmi miiccishee dees guye baggara qasseka uttiza oydey dees sinthera qasseka toora yedhiza caammay dees.

Issi attumay ha simmidi dees huphen dunguza qoobeydees dunguza apila maydes haaththen be kushe mecees gede baggara qasseka keshsha gaathtan daro asay dees.

issi maciya ha simmadanne miica she dawus izi sinthen nam7u kusheti doosona guye baggara qasseka haaththay beettees mithaykka beettees

Issi dalga keeththe gaaththani liceti uttidi daro kuntalera diza kathay dees ha baggara qasseka shaakkidi efiza giddon okey dees

Issi attumay ha simmidi xeellishe dees qasseka sinethen sinetin pudden dugen doosona gede baggara amarathora xaafettida xuufe

Daro madadara eqqida mitahti beettoosona mithatappe gede haassi xeellishin qassika koronte shuboy beettes salo bollan shaaray dees.

Daro asati dooso naa eeta gaaththafe qasseka nam7ati salantishe dooso naa issoy ha simmidi miiciyes iza ayfe mananxireyde

Ichachu attumati doosona ,issi macciya dawus,sinthen qassika awa saabiza soolarey dees,guye baggara gita mithiya dawus, zumay beettees.

adussa ollati ekkiza ogeti doosona pude baggara qasseka simmintoninne shuchchan oosetti zin'ida dees gedera qasseka amarathora xaafettidas xuufey dees

issi asa kusheni eay yaagida dees garsera qasseka tophiya kartay dees ha baggara qasseka manthabiraedee

Heedzdzu pajajeti issife eqqidi dooso naa ha baggara goyettida thokiza biittay dees gede baggara qasseka marcora keshettida keshay dees gaathan keeththaye

Ha simidi uttida asati dosona issi issota kushen worqqay dees. qalbateekka beetees. guye bagara qasse macati dosona.

shuchchan keelettida keelay beettees iza bollan qasseka amadathura xaafettida xuufey dees hessika hababishin yexibe mejemereya egzaabeeri mefiraati noo gees

Issi puute tokkiza attumay dees gede baggara qasseka badalay dees asati beettosona heni baggan maatay beettees koyettida biittay dees

daro asati ha simmidinne de7osona haaththey qolettidi yishe de7es puderanne dugera go7ettida biittay de7es qasseka gedera mithay dees

Mithati eqqiti doosona ha bagkara qasseka ogey beettees issi attumay ha simmidi shetees qasseka kiti bagkara keeththetinne daro mithati doo.

Daro asati doosona eetappe sinthe baggara qasseka zaytey dees kathay beettees; guye baggara qasseka mithay beettees.

daro attumati eqqidinne gita keeththa gaaththan dooso na qisso issotas attumatas qawatoy dappenbeettees guyera qasseka qisso issoti kushen warqatey dees

Nam'u asati ha simmidinne doozona issa hube bolla qoobey dees qasseka nam7ata kusheni warqatey oykkida guye baggara gita keeththay dees.

daro asati be kushe denthidi doosona eta sinthen qasseka ciishshay uttidi dees dugeranne pudera montoropoy dees qasseka guye baggara masqale malatizayde

Ha simmidi diza pooliseti dooso naa qasseka mekelakiyatikka dooso naa eetappe guye baggara mithay beettees keeththay beettees.

issi attumay ha simmidinne xeelishe dees kushen saatey dees qasseka buuchay dees huphey gede ichike qoleti bishe dees qasseka tira bolla tophya bandiray dees

Birata oykkidi dhuman diza kushey beettees oyddu biratatidoosona wulatikka beettoosona kusha bollan xugunthay nam'ide.

Daro asati be kusheni sandele oykkidayssati de'oso naa qasseka sintsera metettiza kathay eqidees hudera qasseka kiloy beettees.

Daro asati ba kushe salo dentshi dooso na dumma dumma dere bandirati dooso na sinthe baggan saaxiney dees zin'ida mithayde.

Daro mekelakiyati be kusheni akaba oykkidinne biitta kaashishe doosona qasseka eeti yedhidasoy shuchchay dees guye baggara keeththaye

asati beettoso na karetha may7o may7idosona booththa caa maathidasona guyira tukke mithi beettees eeta kushen akafay dees maatay dees

daro asati beettoosota issota kushen issota kushen pitoy dees gide baggara zin7ida ogendiza mithati dooso na kamela tikka beettooso ona

daro asati gita keethxe sintheninne daro wora sinthen eqqidinne ha baggan simmidi ba kushen pito oykkidi biitta goyettidayssa pittishe dooso

Kaamelay dees qasseka iitathi shi qida miishay dees gide baggara qasse daro cil7o mithatinne maatati doosona

issi attumay hokkidi dees iza sinthen qasseka daro buhuray shiiqides gete bakara ogey aadhdhe aadhdhidi bettes mithay eqqidikka dees

Nam7u maccatinne nam7u attumati beettoosona buuray eetha gaathan dees ha baggara xura biittay dees gedera kaamelay beettes keetha gitay beettes.

Dro asati doosoonaa kamelati beettoosona laaletti uttida iita miishati doosona miiththa tikka beettosona

issi b0lla doorettida mithay dees qassi githa keethey dees pudera efiza ogey adussay dees issi bolla shiiqidi diza buurati doosona iza matankka kaamelay des.

Salo medho qalame bolla xuufey amarathora xaafetidinne dees hayssatho gees ye biheraawi meto qakardi hitimeti gees garsera qasseka asa kushey oykkidia..

Nam7u asata potoy beettes issiniya macci issoy ade bollara qassika paydan kard be kard indet maggnet inchilalen giza amaratora xaafettida xuufey beettes.

issi kushey silke oykki dides bollara qasseka ingilizethora xaafettida xuufe hidees hayssatho gees digital nashonal aydi giidides garserakka picara dees

Issi atumay beetees sinthen madirekke dees. qasekka maygirapone dees. guyera daro quxxureti xaafetidi beetosona.

Amaarathoranne ingilizathoza xaafettida xeefe dees izappe garsse baggan qassikka issi macciya beettawus haa sinthe baggara qassikka hu7e tokkosiza maashinee des.

issi attumay ba kushe salotensidi xirphotidi duuna doyidi ha simmi phirciisti xeellishe dees izappe ha baggara qasseka xaafettida xuufey dees

Issi asa kushey beettees maantha biradhey silke caddishe dees bollara tammu gidinne nam'u cachenne zeero ichasu quxuree.

Nam'u macati heeranne haara simmidi uttidi doosona eetappe kiddo bagkani labutoppey dees gedera qasseka daro kompitereti dooso.

Nam7u asaa potoy beetees maccay issa issinaya adde bollara faydan karddi indeeti magineti inchilale giidi amarathora xaafettida xuufey dees.

Daro macatinne attumati doosona huphen qasseka kopfiyay dees kushe denthida booththa mayo mayi beettosona

nam7u asati kushe salantishe dooso na eetappe gede bakara qasseka keeththati beettosona bandiratikka dooso na karetha oydeykka biita

Issi gita keetha garssan daro attuanti doosona eetappe gede baggara maskkooteti doosona uttida oydeti doosona sinthen piraashey dees.

daro asati eqqidi ha simmidinne doosona atthayssati yandila oykkida eetappe qasseka issoy cil7o qoobe woththidi gede simmidi xeellees cil7o mithatikka biittosona

Daro asati doosonaa eetappe sinthe baggara qasseka xambaronne toora oykkidayssati doosonaa dunguza may7idayssati doosonaa qasseka koote may7idayssatikka doosona.

Nam7u asati be kushe oyketidi doosonna eetappe guyen nam7u dereta bandiray beettees issozi tophiya issozi erettenna.

issi aaway dees ize sinthen migrapone dees guye baggara qassika badalati aacidinne cil7i beettoosona giddon mittay beettes pudera kaamelay des.

toophiya ayssiza doktere abi aymi deybettes issi faaranjay dees kushe oykketida gede baggara qasseka so7o ciishati ciishe doos

Nam'o macati doosona giddon issi attumay beettees gede baggara qasseka daro asati doosona etasinthen maygarafooney dees guye baggara maggarajjay beettees.

Ha simmi xeeliza maciya dawus qasseka attumati gete simmidi xeellosona eta sinthen haylande kumi kumi uttidinne haaththey deesse

ha simmidi dizaa daro asati doosona etappe guye baggan qasseka cilpho gayotha guutha mithati doosona keeththay qas gede baggara beettees ogeykka de

nam7u asati haad simmidosuna qissoy kumetha may7o may7i dees issiniya gawone mayadus hu7e dichchaduus heetappe guye bakkara qasseka tophiya bandiray dees

Issi attumay uttides iza sinthen lawutoppe beettes gete baggara qasseka keedzdzu macati doosona qasseka nam7u attumati beettoosona.

Daro asati issi wolqaama keeththa gaaththani uttidi doosona eeta sinthen laalettida maatay dees bolla baggara qasseka xompiza maburatey dees.

issi addey ba kushe nam7a sinthe siti dees izappe guye baggay dhuma pudera qasseka tophiya bandiray dees sinthe baggay poo7idi ekkees

Daro pooliseti doosona eeta sinthe bagga qasseka eeti wothiza qoobey dees karetha caamma aathidosona haa simmidi xeellosona.

Issi poolisey be kusha idimmidi dees hashshe bollan tophiya bandiray dees qasseka ha bagga tira bollanka dees guye baggara salo medho qalamei.

Polishe tidooso na macaynne attumay dees katetha cammaathi doosona bulla sure dancidoso na shurabe maydosona maatay bettees.

heedzdzu pooliseti dooso na nam7ati bekallo oykkidinne miyeen wothida issi neya kushennu wothanos silke cadethoso na shuchcha bolla uttida

oyddu asati doosona eetappe ha baggara tophiya bandiray dees gede baggara qasseka marcoy eqqi betees haasti xeellishin qasseka maataynne zumay dees

Issi gita sohon daro asati doosona eeta sinthen qasseka saaxine kumi kumi uttida mangotinne abukaadoti beettosona.

Daro asati ha simmidi doosona eta kushen qasseka saate aadhdhiday dees worqeykka dees booththa oydhen uttida issoy issote huphe giigettidi dooson.

daro asati ha simmidinne xeellishe doosona etappe gide baggara kaame la7y caanidi beettees mithati dugeranne pudera doosona koronte marcoti eqqi dooso

Issi attumay ha simmidinn dees kushen iskirtoy dees ayfe mananxirey dees koborta may7dees gaaththara qasseka suufe may7des.

Ham7u asati doosona issozi isra7eele kawo issozi aleme kawo geetettidinne eretosona karetha may7o may7 dooso.

nam7u kushey maygirafoone oykkidi dees sinthen issiyadey dees qasseka ha baggara giddon salo medho maygirafooniya dawus gede baggara cil7o mithati doosso

daro asati ha simmidi doosona eeta sintheni kathaynne zaytey dees guye baggara qasseka keeththeti doosona keeththeta bolla qasseka daro ciishati dooso

Asati eqidosona qissota kushen mashshay dees qasseka guufe oykkidayssati do'osona qace qaciday beettees afila maydi dizaytiis.

Issi xuufey dees birikilis gizay beettes garsera qasseka daro dereta bandiratidosona macarashan qasse toi hayssifeet.

Issi maciya bettawus izi qoodhen caalley dees hu'ey aduqidi dees worqey haythan dees sinthen qasseka maygarafoone bettees dugera to'iy aban dirayti

Issi addey ha simmidi miicishe dees gene baggara qasseka kaamela bolla kezidinne uttida asati doosona mith daydi eqqidayssi beettees.

issi kita keeththa gaaththane macatinne attumati beettosonna eeti uttida oydezi beettees qace qacida asatinne qaco nayti beettoosonnaa

gita keeththa gaaththani daro asati doosona eta sinthen qasseka katha immiza maciya dawus guyera qasseka uttiza oydeti doosona.

Daro asati uttidinne dooso na qasseka eetappe kidi bagkara shiiqida asati dooso na bollara qasseka keeththezi aduqidi beettees.

Daro asati beetosona eetappe qase gede bagara qoofe wothidaysati doosona koborta maydayssati beetosona afilara diyastoikka doosona.

Daro asati eqqidi doosona eta sintheni nam7u kuntaley dees guye bakkara keeththay dees muuzey beettes mithatinne dooso.

goyeettida biittay dees qasseka issi attumay akaba oykkidinne biitta puute ushshishe dees gede baggana qasse aduqina mithay dees salo bollan shaaray dees

gede simmidi kuwaase ka'iza nayti doosona meday dees pude baggara qasseka aaca mithati doosona ha baggara qasseka kuway beettes

Gita keetha gaathani daro aayiti uttidinne maccanne attuma nayta ba ki7on idimmida qasseka haa sinthe xeellishe doos.

issi gita keeththa gaaththani dumma dumma ayfayfe qommotinme dhaleti doosona muuzey afileynne bortukaaney dees abushey woykko shuqoy dees

Daro asati de'osona, qaseka pudera xafeida xufey Des, oydeti dosona utizay mayota kushen oykidaysati dosona.

dito telekom giza xuufey ingidizesdora dees garsen amarathorakka dees ha baggan qasseka garsira haaththey dees asati doosona

Issi gita keetha gaathan maccati doosona attumati beettoosona eta sinthen haathey beetees laptooppey beettees.

Daro asati ha simmidinne dooso na qasseka gede bagkara guutha nayti dooso naa adussa ogeti dooso naa geden qasse keeththa guuthati doosona

Daro asati doosona kaamelati beetosona kaamelati beetosona. yanxilay beetees. miththay dees. nam'usora efiza gita oge des

Issi wolqama haaththey gaaththaraadhiza dililey dees hediliya bolla asati doosona qasseka ha baggara shuchchay dees biittayka beettees.

itoho telekom giza xuufeydees eetappe izappe geti bagkara oyddo asati doosona eeta sinthen qasseka komputereti beettosona beeti uttida oydey beette

Oyddu asati gita keeththa gaaththan eqqida bollara xaafettida xuufey hayssatho gees ito telekomu kiidine dees qasseka garsen karetha uydeti doosona

ha simmidi diza bajajey dees pude baggara daro asati doosona gedera qasseka mithay beettes adussa ogey dees keeththay qasseka maskotera dees

Daro asati ha simmidinne doosona hetappe macay dees attumay kabettes pude baggara qasseka toqiya bayndiray dees gede baggara ito telekome.

Issi bachachey ha simmidi dees hudera daro asati beettosona gedera woyshe beettees he baggara keeththe beettees ha baggara qasseka ogey dees.

Ha baggani daro asati beettosona gede baggara qasseka kaamen caanetti biza asati dooso na hammezassi goommay karethi sinsera qasseka phurqay beette.

Daro asati issi denban uttidi doosona. Etappe qassikka attayssati eqqidi doosona.he baggan xeellin keeththay beettees. Duge baggan qassikka miththati doosonaa.

daro asati eqqidinne doosona qasseka eetappe gede bagan mithay beettees dugera keeththay dees ha baggara qasseka daro adussa ua

Daro asati doosona keethay beetees keethafe guye baggara qasseka cil7o mithati doosona keetha wula ayfey dees.

daro asati beettoosona he asata sithen qassika issi attumazi sharaa dalggissidi sharaa gaathi gelidinne dees maatay beettes guyera mathayka des.

Goggiza eelo haathi dees iza gaathan macciya geladanne nam7u kushe bolla denthadus gguye baggara shucha keelati doosona adussa mithati beettoosona.

Adussa ogey gede simmidinne biidi gedira qasseka ha yuushshi ehizayssi dees gaaththan maatati doosona qaxa baggara daro miiththati dicci duqqi beettosona

dalgidi aacida bessani apile mithi dees gede baggan qasseka shuchchi dees garsen aadhdhe aadhdhi diza maatati doosona aduqidi suure diccida qasseka xidayi

Issi maciya eqqad uttadanne ba ki7o bolla ba kushe bothada issi biradhiyo ba duuna naa qada dawos qasseka melidi zin ida mithati doosaa

issi attumay ha simmidinne xeelli miicishe dees be kushera boyis yaagiza marco oykkididees guye baggara qasseka daro mamithati

daro nayti ha simmidinne dooso na shuchcha bolla ke'i ke'i eqqida qasseka he baggan adussa mithi dees zumati dooso na salo bollan diza shaarati dooso na

aduqi gokkiza haaththay dees puderanne tukera cil7o mithati dooso naa aadhdhe aadhdhidi diza maatati dooso naa pude baggara qasseka booceti daggade

dalgidi eelida haaththey dees giddon issi attumazi gelidi dees ha bagga maciyetawus pudera qasseka sintsey bettenna kushey dees haassi xeeleshin qasseka woray dees

oyddu asati gede simmidi bishe doosona qasseka puderanne dugera daro adussa mithati eqqi dosonaa gaaththan maatatikka beettosona

issi karda damicida indiya gaath gelada uttanus maatay ha baggara dees guyera qasseka mithati beettosona ogey beette

Issi attumay issi mithi melidayssa bolla uttidinne ba kushe shiishsh oykkidi ba toho qaxidinne ha simisidi xeellishe dees.

nam7u nayti ha simmidinne xeellishe doosona issinea haaththa uyawus kushen saate aaththadus issine oykkadus kushenka aaththadus

Daro asa doosona eetappe issi attuamy aduqqi beettees qassika keshay gede keshetti beettees shuchay beetees.

Issi atumay beetes oydey beetes qassekka gede bagara mithi beetees.pudera qasekkadaro eqqida keshati doosona.

Daro nayti eqqidosona gede baggara qasseka mithay dees ogeyka dees kaameynne keeththey betteese.

Daro asati issi keeththa gaaththan doosona keeththas wula ayfey beettees qasseka asata sinthen lapitoppetinne kompitereti beettosona puderanne duggera warqatay de'ees

daro eqqida sati dooso na dugera qasseka maatay dees ha baggara shuchchadhi adhdhidees gedera keeththay dees he baggara qasseka poto denthizayti

Issi attuma naazi kaamerara sa simmi xeelishe dees puderanne tugira nam7u asati dooso na sinthen warqateykka beettes guyira mithayde

asati uttidosona issi keeththa gaaththan qoode simisidinne xeellosona gide baggara qasse issa sinthen lawutoppedees guyera qas magaraajeti doos

Tamare nayti salfen alafetidinne aduqqidi dosona . ha baggan qassekka issi astamare eqqides gede bagan gede bagan keeththay beetees.

issife shiiqidi diza macati doosona qasseka eetappe gede baggara keeththay dees keshay beettees qasseka mithayka dees

daro macati dooso na gedera qasseka mithay eqqidi beettes ha baggaranne qasse shuchchay dees adussa mithati dooso na

Wolqqaama keeththaa gaathan daro asati doosona issoti eqqida hankkoysati uttida wombbaray uttizay beettes woykko oydey gede baggara qassikka gaxan des.

daro attumati do7oso na eetappe guye baggara qasseka zumati ekkizayssi beettees cil7o mithati beettoso naa sinseera qas ogey beettees

Dalgi oosettishe diza kuwaase meyday bettees qasseka yuushara oketi doosona gede baggara qas daro keeththeti beettosona haaththey haasti xeelli shindi.

issi attumay naydees issi kusha guye aaththides issi sintha kusha sinthe aaththides worqey kushan beettes guye baggara daro asati doos

daro asati eqqida qas sinsen meydaydees poliseti doosona guye baggara qasseka adussa mithatinne keeththati beettoos

Issi macanayya ha simmada miica be achche bessayde dawus kushe idimmadus qasseka booththa shaamishe mayaduse hiippe gede baggara qasse xaafettida xuufe

Oyddu asati doosona. Heedzdzata kushen qassekka worqqe medho wanccay dees. Dugera qassekka issi adda qodheni booththa dawutare melay dees.

issi naay kulbatidi be kushe salo dentsides bica shurabe may7des zo7o qonxa dancides go7ettida biittay iza sinthey dees geede bakkara qan eqqida nayti doos

Issi gita keeththa gaaththan atuma nayti uttidine haa simi dosona ataysati qoobe wothida qasse woththonayssatikka dosona caama aathida

Bollara amarathora xaafettida xuufey dees garse baggara qasseka attuma paaranjay ha simmidinne xeelidi be kusheza issi bolla shiishidi woththide.

heedzdzu kuwaase kaasanchati doosona eta sinthen kowaasey dees booththa camma aaththida guye baggara qasseka biratan keshettida keshay dees mithay haahon xeelli shinbeette

Nayti eqqidinne be kushe oykkidi doosona etea gaaththan qasseka ehelidi diza haaththay dees issi indiyakka eqqadadawus gede baggara qasseka keeththay dees.

Zeero paydoy dees heedzdzi bettees issina oydi dees garse bagqara qasseka daro quxureti doosona.

eqqidi diza karetha saykley dees ogey gede efizay beettes puderanne dugera maatay dees gede baggara qasseka dhumidi uttida mithay beettes

Ingilessthora xaafettida xuufey deese izigees goldi istar gizay dees garse baggara qasseka quxureti dooso na he baggara qasseka beetto.

issi aduqida mashineza bollani bozo7o qalamey dees qasseka karetha qalamera dees sintsera marco nam7i gashe dooso na

issi haaththe ehiza masaray kaqetidinne dees geddera qasseka daro festaleti garssera doosona bollara misimaareti doosonna

Gederanne haara eqqida wolqama keeththa gaaththan biradati zinididooson qas etas goommay dees pude simmidinne qasseka shubora qashettida.

Issi dawutaretan dumma dumma aydetanne dumma dumma miishshata kofisiza maashiney dees. gede bagara qassekka bollan zo'o marccoti dosona.

Itadoy bettees nam'u zora yexiza ollay guuthinne gittidees oykkiza bessaydees kaasete naaqiza bessaydees.

issi olla masaray gitay dees kete baggara tamay eexishe beettees ha baggara qaseka bidinthe masatiza biittay beette.

Issi wulay beettees izi bolla qasseka gaaney dees qulfeti yafaran eqqidi doosona bollara qasseka inggilzethora keezi yaagi xaafettuides.

asa kushey beettes maashine oykkides ha baggara qasseka daro karetha marcoti doosona garse baggara qasseka cil7o qalamera tiyettida marcoti beetto

Daro qaraxiza tekinoloje ehido masarati beetosona silkke beetees. carkko yedeti qaraxiza miishati betosona.

Daro asati doosona han simmi diiza kamelay beettees gedera qasseka mithay dees pude baggara qasseka daro ogetinne asati dooso.

adussa ogeybettees oga gaaththan qasseka tiyettida galal7o qalamey dees pude baggara qasseka zin7idi uttida adussa kaamelay dees

addusse haaththe kaamelay eqqiti beettees kete baggara qasseka daro mithati dooso naa zin7ida magurate shukoti doosonaa adussa ogay beettees

ha simmidi diza kamelati doosona adossa ogedees issi kushe beettees duge bagkara mitha gaaththani keeththey aadhdhe aadhdhiti deesse

adusse nam'usora efiza oge dees giddon mithi nawus kaamelay beettees nam'u asati gede simmidi bishe doosonaa koronte mitha eqqidi dees

Issi wolqama haaththay dees iza gaaththan qasseka qashetidi keexettiza keeththay dees guye baggara daro mithati beettosona salo bollan shaaray gadees

Issi naay biskilite oykkidi haa simisi laaggishe dees adussa ogeybeetees pudera qasseka koronte shugoy aduqidi dees shuchchaykka dees

Issi keeththa gaaththani heetzthu attomatinne nam'u macati sinthe baggara dooso na gidida qasseka gaaththan daro asati dooso na kaameti uttidi beettos.

Daro asati dooso na eetappe gede baggara qasseka heedzdxzu kaameti doosna guye baggara mithay beettees pude baggaraa keeththay beettees

keeththay aduqidi keexeti didees sinthen qasseka daro koronte mithati eqqida gaarey beettees hariya bettawus guyen bajjajjeydee

Issi indiya be kusheni warqatenne silke oykkada issi kusha kaamela bolla wothada huphe qacada dawus gede baggara qasseka pajajey eqqidi dees.

Kamela bolla caanettida asati dooso naa guyera xuray dendishe dees hude baggara qasseka maatatinne mithati issife beettoosona.

kamelay beettees kamela sinseni asati beettosona geete baggara qasseka ogey beettees puddera adusse mithati daaydinne beettosona

Adusse ogeydees puderanne dugera qasseka keeththati beetosona he bagkara as ciishshay dees xeellishin haara qasseka mithaybeettees.

gita keeththe gaaththafe guutha nayti haa simmidi keishe dooso na dugera qasseka mithati doosonna pude baggara qasseka mastoteti beetoosonna

Hedzdzu asati dosonna,issinya maca, nam'ati atuma, etappe gede bagara qaseka xaafetida xuufey Des,garsen hugey Des, guyera boothay Des.

oge adussay heedzdzu sorayfizaydees kamelati beettosona daro keeththati beettosona gedera qasseka cil7omithati doo

keeththay adussay beettees duge baggara qasseka koronte shu boydees ha baggara qasseka adussa ogay dees bollara taapillay dees

issi gita keeththa gaaththani nam7u asati doosona yuushoy birata kishan kishetidese gaaththay qasseka mastotey ulayfete

Issi gita keeththa bollani inkoan aderdisachchu giidi amarathora xaafettida xuufey dees izappe bolla baggara qasseka booththa qaalamey dees qasse zo7oykkadi

Nam'u keeththeti dooso na wula ayfetikka bettoso na giddon qasseka gaacettida shuchchay dees aadhdhi aadhdhi diza biittatikka dooso na.

keeththay beettes garse qasseka wugey dees heeththu pengey doosona bollara qasseka nam7o ampooleti beettosona ha baggara qasseka

daro asati gita keeththe gaaththan eqqida issi attumay be kushe kiisen yeddidese qasseka gedera eqqidayssati ha simmidi xeellosona

Gita ogey dees ogaappe gede baggara maatay dees bollan keethay dees keethazas qasseka heedzdzu doyettiza maskkoteti doosona maatay dees.

keeththay beettees yuushora qasseka zo7o qalamera keeshettida kishay dees salo bollan shaaray ordi ordidinne uttides ha baggara ogey dees

kaamelay goyizay beettees biitta ekkidi caani bizay beettees qasseka ha baggan shuchchay beettees gede baggani laalettiza keeththeti dooson

Nam7u kaamelati beettoosona ogey beettees ogiyan qasseka bootha qalamey dees mithati qasseka yafarara tokettidii bettooosona gedera qas keethti beetoosona.

Kaamelay ha simmidi biitta caanizay dees goyizaykka beettes shiiqidi dooreti uttida biittay dees mithati qasseka dooso na shuchchatikka beetto.

nam7o keeththati doosona gede baggara qasseka ogey beettees salo bollan shaaray dees ha baggara qasseka cil7o miishay beettees

Keehthey beettees gede baggara qasseka mithati dooso naa giddon qasseka gaacettida shuchchayndees ha baggara biittay bettees salo bollan shaaray dees.

gita keeththey keexetishe dizay betes barzaafey yuushon yuushon qashetides bollara qasseka marco biratay zinidees ha baggara cil7o mithayte

Daro macatinne attumati aayotinne aawati yalagga nayti issife uttidinne doosona ha siimidi be baqanan kushe woththiday eqqi dizayti

daro nayti uttidinne warqada ba kushen oykkidinne xuufe xaafishe doosona womboray uttiday beettes qasse sintha baggara karetha camma aaththida issi nay Des

Slo medho bolla xaafettida xuufey dees guuthaninne gitan gididi beettees qasseka issay bican issay boothan dees.

goyettida bessan laaletti diza maatati doosona nam7u asati eqqida sinthera qasseka daro asay ha simmidi uttidinne beqoodhen dunguza may7o yegi

uttiza womborati doosona gede baggara qasseka daro xarphezati doosona saleday beettees ,keeththay beettees.

Ha simmidi eqqida asati doosona eeta kushin qasseka silke oykkidayssati doosona qasse puderanne dugera zo7o qalamey dees eeta gaaththan biranuy dees.

daro asati doosona eetape qassika giddo baggara timirte ministere biraanu nagay eqqidi be kushe guye aatidi dees puderanne dugera zo7o qalameti beettoosona.

Amarathoni xaafettida daro xuufe dees. salo samayera dees. qassika cil7oora dees. garsse baggara qassikka qanetinne saateti doosona.

Issi keeththay dees keeththa bollan qasseka mithay ha baggara dees melidi zin7idaykka dees gede baggara cil7oy beettees maataykka beette.

daro nayti ha simmidinne hokkidinne xaabishe warqaten dooso naa oyde bolla uttidi be duunan qasseka maske aaththidi doosona

wolaytha dichcha gizayssan sinthe baggara xuufe dees garsera qasseka ingilizethora xaafidi deesse qasseka i xaafettiday salo medho bolla.

Daro nayti uttidi doosona ha baggara qasseka sinthan warqati dees daro labutoppetinne kompitereti doosona bollara xompiza mawrati dees.

Daro maatati dooso na maatata gaaththan qasseka eqqida oydeti doosso na gede baggan qasseka aadhdhi aadhdhi adussa keeththa keexettidayssati beettos.

Timirtten aysiiza biraanu neggay daro nayta gaathan uttidinne be qoodhe ushidi simisi de7ees bollan qasseka huuphen mananxxirey beeteees.

nayti uttidinne pude simmidi doossona eeta sinthen qasseka daroo abibati doosona woykko ciishati bolla baggara tophiya bandirati dosona

Aadhdhe aadhdhi wolqama keeththa garsantiza oydeti doosona qasseka kete bakkara eqqida tuussati dooso na kuway beettees

Daro asatine nayti issife dooso na qasseka bollara ingizistoras xaafettida xuufey dees sinthe baggan qasseka maatay buuceti aadhdhe aadhdhi dide

izi sa7a bollani amarathora xaafettida xuufey dees gete bagkara qasseka booketa naathu gides ha baggan za7idi beetteese

issi keeththa gaaththani daro asati uttidinne dooso na issoy issoti xuufa xaafishe dooso na issi attumay ba kusha pude densidi dees

Daro asati eqqidinne be kushe idimmidi doosona detappe guye baggara wolqama keeththay beettees gedera qasseka cil7omithati doosona.

issi attumay ha simmidi dees nam7u kusha oykkidees be kushan beyssa gede baggara qasseka ha iza asat doosona pudera qasseka daro mithatito

kede simmidi biza kaamelay dees pudderanne dugera efiza ogeti doosona qasseka giddoni sekkin keexettida keeththay beette

ha simmididiza nam7u asati dooso naa tirafikey bettees kaamelay beettees qasseka koronte mithatinne qas salo bolla shaaray dees

Adusse ogey dees he ogezani nam'u kaamey caanidi eqqidesona gede baggara qasseka gita mithati aadhdhi aadhdhi dosona salo bollaqa shaaray beette.

adussa ogey beettes qassika puderanne dugera eqqida koronthe mithati beettoosona keethay beethes salo bollan qassika gede xeellishini shaaray beettees.

Nam'u kaameti adusse ogen eqqidosona puddera mithay beettes shuchchay ha baggara dees goyettida biittay dees hahon xeellishin qasseka melida maatay dees.

nam7u oydey dees asati dooso naa guye baggara qasseka mithafe woosettida uttida oydey dees ha baggara qasseka daro woray keeththay beette

Adussa ogey dees kaamelay beettees pude baggara qasseka issi attuma naay dees dugeranne pudera zumati beettosona guutha shuchchati aadhdhe aadhdhinne doosoa.

Issi attumay ha simmidi xeellishe dees izappe guye baggara qasse kaame lay dees pude baggara daro asati doosona gedera qasseka aduse mithay daayi daybettes.

ha simmidi diza kaamelay dees issi tirafikey dees addeykka issoy beettees gede bakara kasseka mithati doosona zumay beettees salo bollan shaaraye

Adussa xurati ekkiza ogeytes he ogappe geden issi asibetes ita sinthen nam7u kaamelati doosona gede baggara qasseka daro mithati doosona.

Nam7u soora efiza ogeti doosona kaamelay beetees issi attumay haa simmi dees gede baggara qasseka korontte mithatieqqidi doosona ha baggara qasse ollay dees.

Kaame laggidi simmidi dees. Iza matan asati doosona .Pude baggara qasseka goyettida biittay dees .Duge baggara cuyiza cuway dees. Gedera keeththey beettees.

haaththa duuqiza soy dees yuushora kishay kisheti dees daro jarkaneti doosona ha baggara maataynne shuchchay beettes gede baggara adussa mithay dees

asati ha simmidinne doosona simmintora7o kees etida keesay dees gede baggara qasseka shuchchay dees maatay he baggara beettees

Issi attumay ha simmidi xeelli shetes izappe sinthe baggara dabtareynne qasseka projekte gizaydees bollara qasseka topiyabandirayi.

olla booketidayssani haathe efiza marco eqqizayssati doosona gaxan eqqidayssati doosona qasseka pude baggara mithay beet

Daro asati doosona qassi haathey bombbay dees kushe meecettizayssati beettoosona guye baggara miththati doosona keeththati doosona.

Issi attomay dees iza kushen iskiptoy dees sintheni dabtarenne qasseka komputerey dees bollara tophiya bayndiray dees.

haaththay qoleti shebettes daro asati dooso na qodhen dunguzaytes macati beettosona attumatikka doosona qasseka gete baggara mithay